Omu maisho n'enshozi nana enyanja, enyanja erimu orurangi rwa bururu nana ak'okwera kakye. Aha nkungu hariho eryato riri omu rangi ya bururu nana ak'okwera. Abari omu maisho garyo n'abantu bateeraniire hamwe omu mwanya gumwe. Omu ryato harimu ekitimba kikwiragura eki baihamu nibanyurura kuriya ei bari.

Omwanya gurimu emiti ekuriire kimwe miringwa eri omu rangi ya kinyaatsi. Ahagati y'emiti egi n'omuhanda gw'eitaka. Aha rubaju rw'omuhanda omunda n'obuju bubiri.

Ogu n'omuhanda guriyo niguvugibwaho ab'obugaari ,aba piki nana emotoka ,ez'ebyobushubuzi, ezi ezirikutwara abantu ahu barikuba nibaza nana ezindi ezitari z'obushubuzi nazo ziri aha muhanda nigwo gumwe, aha mukono gwa buryo n'amaju gombekire nana emiti, aha mukono gwa bumosho n'abantu bariyo nibatamburiraho ari n'omukazi akwatsire ekicupa ekyokutukura hariho n'emotoka ziri omu mwanya gumwe hariyo n'emiti omumaisho g'oruguuto n'emotoka ezindi.

Embuzi ziri omu mwanya gumwe ogw'itaka. Embuzi ziine erangi y'emiringo etarikushushana. Hariho eziine amabara gakitaka kandi ezindi nizeera. Hariho ezirikwiragura. Eeeh nizezo. Aha rubaju rwazo hariho ekishaka kiine emiti ekuzire eri omu rangi yakinyaatsi.

Amaguru gabasambi b'omupiira boona batari aha rubaju rumwe ,bariyo nibafukanira omupiira ,omwe ajwaire ebyokweera ondiijo ajwaire ebyokwiragura bari omu kishaayi ahari akanyatsi kashazire gye.

Enjoki erimu neguruka kuruga aha bimuri. Ahansi y'obumuri n'erangi ya kitaka. Ahaiguru y'amababi gaako ni ag'erangi ya bururu.

N'omushaija ariyo nateerwa akashana k'omwazyo. Akwatsire eirobo ayemereire omu maizi ariyo naashoha ebyenyanja. Amaizi ahabwa akashana gari omu rangi ya kitaka. Omushaija ajwaire empare erikwiragura agikubire mpaka omu maguru.

N'amaju gombekirwe mingi gari aha rushozi hamwe nana emiti ekuzire miraingwa eri omu rangi eya kinyaatsi haihi n'enju eyombekirwe enyima yaayo hariya omu maisho hariyo emitumba eri omurangi ya kinyaatsi

Ni abaana b'eishomero bakwise ehuuzi omu ngaro, bariyo nibaruka. Ehuuzi ziri omu rangi erikwera.

Omuntu ari omu ryaato, riine erangi erikwera aheeru ,omunda niryera hamwe nana akokutukura ari aha maizi aha rubaju rweye n'ekishaka kikuzire kiri omu rangi ya kinyatsi, omu maisho geye n'enju eyombekirwe hamwe nseeri n'ensozi ziri omu rangi ya kitaka .

N'enjoki ziine amabara g'emiringo ebiri ag'okwiragura nana agakitaka, amaisho nago nigaragura zitekamire aha kyoma kirimu obuturi, kyine erangi ya kitaka

Egi n'enjoki etekamire aha kimuri kyiine erangi ya kinekye nana eya kinyaatsi. Etekamireho eriyo nehiima, nerebuka omutwe ekifuba n'amaguru g'enyima. Erangi y'enjoki egi omutwe nigwiragura ekifuba kyiine erangi ya kitaka.

Omukazi ariyo naatekyesa enkora ey'ekijungu etari sigiri yaitu ey'amanda, ebi arimu naasiika biri omu rangi ya kinekye, ayefubikire aha mutwe ashutamire arimu naateeka

Abakazi bajwaire emyenda erikutukura erimu amabara g'okwiragura nanaga kinekye bariyo nibazina amazina g'ekika ky'owaabo enyuma hariyo abariyo nibateera engoma bajwaire ebirikwera abandi tibajwaire saati hamwe n'emiti miraingwa.

N'omukazi ayemereire enyuma y'ebitookye bibiri ayekomire akeenda ka bururu omu mutwe enyuma yeeye n'emiti y'emirundi ebiri oguri aha buryo na bumosho oguri aha bumosho niho hari enyanya ziri omu rangi y'okutukura na n'ebindi bintu hamwe n'abantu abamwe bemereire abandi bashutami abaana bari ahagati y'emiti na n'amaju gombekire enyima.

Enjoki etekamire aha kimuri erimu nehiima. Eine erangi ya kitaka nana erikwiragura. Ekimuri ekyetekamireho kirimu erangi eya kinyaatsi n'endijo rangi eya papo.

N'omushaija ajwaire ebirikwiragura ari omu ryato aha maizi ekimuri omu maisho n'ebaafu erikutukura nayiha akatimba k'okwera kuruga omu maizi arikukakwasa omu baafu egyo.